Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame?

Safote latishsha safote latishshaati yineemmohu mitte gobbara doogo loonsanniha ikkiro waa loonsanniha ikkiro hakkii saeno caabbicho eessinanniha ikkiro safote latishshi isooti

Baayichu Hawaassi quchchumatti. waalicho waalichoho xawwabbu xawanni noo. Lamu adhaminno manni photo ka'anni noo. Badhennisanino lammu manni harranni noohu leelanno

Kunni minni gidoonni biinfileho woye seesaho horoonsi'nanniha ikkanna konni uduunni aanna buuroonni danni kuuli hiittooho? Konne uduunicho mayinni loonsoonniro xawisi

Lee biifanona baxxisanoti boresinnanni biireti tini iseno sase kolishshona sase goriddu Dani kuula afidhinote tinnino wo'munikku mannire jawwa horo uyitannote

mini saada giddo gaammanni kuni laloho yinanni saadaati. kuni lali sircho woyyeessinoonniha ikkanna, itannorino ikko itanno dargi injeensa noota la'ate dandiinanni.

Dancha waajjo mushurru wonbare biifanno kuulanna bilicci yaannore worre loonsoonnita badheseenni dancha adhamate ayyaana ikko'ne yine adhamaanote footo sunte hee'noonni

Kunni uduunichi mine horoonsi'nanniha ikanna Konne uduunicho loonsannihu hayisote ikanna tenne hayisote dannino miciicaho yinne woshinnanni konne uduunicho mannu budeennaho diphate horoonsirano.

Koatte koatte lekkate wodhine doogo ha'nanni yannara lekkate biinfillirano ikko lekkanke kinchu woyi gufichu gane gawajjannosekki gede agartannonketa koattete yineemmo

Egenshiishu aano horo maati egenshiisha horoonsinanihu mayiirati koenn darga sunte heenooni egenshiisira buurooni qalame addi additi uyiitanno horo woy kaa'lo maati

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame midano booso

Egenshiishu aaano addi addi kaa'lo maati konee darga addi addi garini babaxino garinni lonsooni egenahiishi aano horo maati iso sunte heenooni base hiitooote

Dikkote giddo woyi daddalu mine lawanoe. Kowwichono firashshete uddune tirasete hocco hirraniwa ikkana manichu Kuni offole silikke la'ani nooho yaate

addi addi sumuda worre hee'noonniwa honse gobba ganba yite ameeriku hedonna wole poletiku xiiwo ajishate yite assitanni noo ganbooshshe ikkasi kulanno sicci no yaate

Qeexaho fulino manni anga siqqo amade budu uduunne uddire meentuno labballuno mitteenni dirame sidaamu diru soorro ayyaana aayirisanni qeexa'lanninna hedonsa hakkaanni qole saaysanno manna

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame?

dancha gede biife noohu kuni giwirinnu laalchi maati? hiitte hayyo horonsi'ne loonsoonniho? badhensaanni hige noori maati? baattote ofollo maa labbannote?

MIni saada giddosebaddi addi horo afidhino uyiitano horo giddo maala, ado buurona woleno kuri lawanoreeti konni daafira mina saada uyiitanno horo addinta danchate

Manchu kuni ayeeti? Mami gobbaho? Anga hiissire no? Manchu maa la"anni hagiidhe noo? Manchu uddirino uddano Dani kuuli hiittohoro afoo?

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate?

Kunni kalaqonna qooxeessa ikanna konni qooxeesira biinfileho woranni awawinna hayiso leeltano. Tenne hayisono saada saga'latenna lophituro sidaancho mine minnanni buuyo ikitano.

KOnne darga leeltanno baatote ofolla gari maa lawanno isi mule leeltanno muro uyiitanno horo maati konne darga afantanno addi addi minna uyiitanno kaa'lo maati

Kunni ama'note mine ikanna ama'nono peenxeete ama'no ikase leelishano konne darga Manu kaaliiqasi magansiranni ayirisoranni afamano. Qoleno kunni manchi afamino nebiyichaati.

Kinaamenna do'raame baatto aana duuchu dani Haqqe, mu'ro haayissonna babbaxxitino citta leellitanno hattono mooltara rakkino hayisso leellitanno: Giraawiilluno, bahirizaafeno biiffe leeltanno hattono mittu nna lamu alleenni

Egenshiishsha egenshiishshaho yaa mitte haaro ikkitino hedo wolu afinokkita afara hasi'ne leellanno baycho egensiinsannita tenne egenshiishshaho yine woshshineemmo egenshiishshu danchaho

Gobbate geerchi umisi danancho waajjo ikkinohu woy awuuwinohu, baqqaallu baanci, illete gaari, gaccu ereedi gatikkinni awuuwinohu jawa geercinna badhesiinni budu uduunne uddire ofollino manna.

konni qooxeessi mayyiine woshshinanni baseeti? hiitto qooxeessaati? biifanno qooxeessaatinso woy dibiifannoho? konne bayicho kaameelu noonso dino? tenne basera mannu noonso dino?

Mine maatete hunda qaaqqimmatenni kayse jawa ikkina geeshsha duucha roso albaanni fiixiwiinni Misile Qarqaritte hajo aana hasaawanni manna adhinara dandiinanni.

Qaaqquulle godoshiishatenna bohaarsate assinannite giddo mitte itophisi yinanniti ashaangullitete suudenni uddidhe assitanno qixxaawora seesa worre biifinsoonni base ikkase lowonta danchate

Alibbu saamunnati kunni saammunni maayinni loossamminno yiinnumoro kaalaqqamunni affinnemmorichin ariggissunniti kunni saammuniti horrosinni alibbaho heedhano finnisuwwa hunnate lowwo kaa'lo anooho

Tini base hiitto baseeti? Baattote ofolla garino hiittoho? Kuni lamu bayiicho baxxe hiittonni ale hige ilaalu gede ikke fulara dandii?

jawu hijaarira loonse gundoonnikihura woroonni hige woluri noowa hedeweelcho xisso gargarate looso loonsanni mine ikkasi kulanno egenshiishshi noota anfanniho yaate

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota addi addi akati nooseta lellishshanno tini lekkate kaase godo'lanni noommo

Mini saada ikke su'masi maati yinanniho? Horosi maati? Badhesira duhe noohu noohu maati? Me"e dana duhe no? Badhesiinni noori maati?

tenne basera uurre noo beetti ayeeti? su'masi afootto? angasi amade noohu maati? danasi hiittoho? hiitto dani uddano uddi're nooho? badhesiinni noo uduunni mayyiine woshhsi'nanniho?

Kunni hijaari gamu mine gundeenna loosu aanna hosinoha ikanna wolu minnanni hee'noonnihu minname goofinoki minni leelano konni hijaarira albaanni Manu nafara bidi asanni noohu leelano.

Konne darga leeltanno addi addi sagalete dani hiitooho sagale uyiitanno addi addi kaa'lo maati ise worre heenooni base i Uyiitatnno horo maati

Mereeroho buuro waasunni cuukkinoonniha woy boowe woy shaafeeta xiltu giddo worroonniha sidaamu budu uduunne uddirino manni anga cu'midhara hiixattanni noorinna cu'midhino anguwa.

Manchu hakimeete minne goxe nooha ikanna kunni manchi make goxe no? Konni manchira afooho maa qanse hee'noonni? Isira albaanni hige uure noohu manchi maati?

Biifano baxisanori kurri qaaqqulu rosaanote. insanno desikkete imaa sassu sassu offolitte baaluniku Kawa higge la'anni nooreti minnehono waajoma goriddu kuula buurronn

Maashinubba maashinubbate yineemmoti mittoricho uminkenni loonsummoha ikkiro lowo yanna adhannoha maashinetenni loonsummoro shiima yanna giddo loose gudate kaa'lannonke uduunnichooti yaate

dancha gede ikke biife noo bayeechi maati yine woshshinanniho? mine lawannohu noohu mayeera lonsoonniho? togo assine loonse worroonnihu maye hajaraati?

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini egenshshiishu biifinse borreessinoonnihu kuula danchu garinni uyinoonihu leellanni nooe

Konni qooxeesira hala'lado dooganna tenne doogora alba hige addi addi garinni minoonni minnanna qoleno kinchunni hoonboonni hoowe leeltano. Qoleno heewe tennera albaanni hige haqenna caabichu haqi no.

Kuni laneemmohu juuse angganni mine ikkanna Konni mini gidoonino lowo manni ofolle nooha ikkanna qoleno gobaani kaayiin xullochoho mittu manchi calla ofolle no

Sidaammu qoqqowwi moottima giddo kuni massagganichi maddirrakkete aanna sidaamunita buddu uddano udidire maxanixirre wodhe aniga maayikke amaxxe cooyirani nootta la'nnemo

Konne darga leelanno addi addi dadalu uduunichi loosaminohu mayiiniti konne uduunichi aano horo maati dadalu aano kaa'lo maati iso worre heenooni base hiitoote

Kunni angate amande hee'noonnirichi maati? Kunni uduunichi horo maati? Konne uduune loonsoonnihu mayinniiti? Konni uduunnichira umisihu danu noosiha ikanna kunni danni hiittooho?

kuni sumudu maati maa leellishannoho kuulu hiitoho tirosino mati ? baalluwa lawannori maatikka ? borro amaaru afiinni mayra borressinooonnikka xawissannori maatikka

Kunni sumudu sidaamu bunnu lekkate kaase goomo loolishanoho. Konni sumudu horo sidaamu bunni lekate kaase lelootunni bande anfanni gede kaa'lano.

Kunni qooxeesi quchumu gido qooxeessa ikanna konni quchumira doogo ha'lalado nooha ikanna tenne doogo aanna addi addi hodhishanna lekatenni haranni noo manaati.

Gobbate deerrinni afaminohu Kuni lekketa kaase godo'laanchi su'mi ayeeti? Isino alba wirri yee maa la'anni noo? Worosii amaaru afiinni borresinoyiri maati?

jawu waye hayiiqete eela beettu yannate hayyo garinni angatenni yowolo loose haranni qulxu'me woshshaadara haranni nootanna isino kawaage daannui noota anafnnite

tenne basera mannu baadi xagga daddalanni nooha ikkanna, tini baadi xaggano mancho madaabbaru aana safarte hirate qixxeessite noota ikkitanna, yannano arrishsho ikkitino daafo xila gulgu'lite no.

Tinni lakkate wodhinnanni koateeti tenne koate horo maati? Mayinni loonsoonni? Tenne koate wodhanohu mayitenso labaahoro buuxe xawisi? Koatete danni hiittooho?

Kunni quchumu doogo aanna duuname noo manni maa assanni Nooho? Konni manni gido caale asire amaxe noori maati? Kunni mannira albaanni hige leelanori maati?

Kunni sumudi hiiko afamanoro seekite xawisi kuli? Konni sumudi qooxeesira leelanori maati? Sumuda loonsannihu mayiraati? Konne sumuda loonsoonnihu mayinnitiro kuli?

Sagale woyi qaamatto loosirate horonsi'nanni udiinichi iima batignu sutame no. La'nanni woyiiteno haaro lawanno. baseno daddalu baseno labbanno. Danisino kolishshoho.

kuri manoti umo mudhitani nore ikitana urite norri kayinila umo muritani noretti. kuni loosino currente no yanara calla loosinani yanatti.

weese sirsinannihu sima ganne woyi weeshsho hundaho worre murre ikkanna, tini shiimmaadda weese woy simate yine woshshinanni deerira nooti weesete chiginyeeti.

Baatto haanja hayiisso mayiirati lowota afira hoogguhu? Yannano arritekka? Konne leeltanni noo saada kiiro me"ete? Gereewu kiirono me"ete? Danano hiittoreeti?

federaalete polise gashshaanote miilla keere haadhanni nooha ikkanna , tini gashshaanono insa angatenni amadde daae yitanni afantanno leelishshanno yaate .

Biifano minni giddo jawwa dagga woyi gaashanni offolitinowinni ka'e anigga cabacabani gobbidi gobba amibasaderichcha ikinoha kalaa demeqe mekoneniha adhittani nooreti

kuni dargi hawasi garba ikkanna hawasi garbi gangalatate lowo geeshsha baxxisannona biifanno garbatti. kuni garbi afamanno hawasi quchumi giddo afamanno.

konne darga lame seenni uurre nooha ikkanna, kuri seennino danansa biishshuudde ikkinori hattono, hojjaameeyye ikkinori mimmitu aana irkire oso'lanni no.

Manoottu kunni hiitte ama'no amaniinnoho ? kulitte affatto? woy affatta? maa asittanni woy loosanni nooreetti? kiironsa me'e ikkitanno? Maa udidhinno?

Beetto birre kiirittani nooti duummu hayilaniddete lesilasi, juuice, bikkanicho, babbaxittino danni suuqette giddi udduni beettu heeshi Yee noohu leelanni nooe yaate

Sidaammu qoqqowwi moottima giddo jajjabba illala noo yaate hakku giddo Kunino mittoho giddosi haanija murro amaddino manichino massara harranni noohoka?

Tenne basera mannu addi addi garinni babbaxitino hodhishu aanna addi addi daddalu uduunicho hogophe dikko haare shiqqani addi addi baseni daani leelanno

Maxaafa mayii aana worre hee'nonni? Maxaafu aana biifinse loonsoyi misile mayii daga bude leellishannota labbawo? Misilete aana noo manni kiiro me"ete?

duuchu danita ashshaganntinota supperimarkeettete mirte labbannota worroonnire addi addi su'mi noohanna addi coommilli gari noote yaate kiiroseno duuchaho yaate .

Tinni agatto dimbisa agatto ikitanna tenne agatto mayine woshinnanni? Qoleno tenne agatto mayinni amande hee'noonni? Tenne agatto marichi gido wore hee'noonni?

bolokeettetenni huxxinoonni huxxi mule duucha ishine tunganniwa hattono bushshu baattora nooricho ikkansa anfannite yaate iseno lowo geeshsha dibiiffanno baseeti yaate

tini yaaneeti yinanniti mannu dhissamiro mare xagisirannowa ikkanna albaseeni hige lamme seeni rosu mininni danni noori angansa dafitara amadinori leellanno.

Qaagiishu aano horo addi addita maatiro seekite huwati qaagishaho yaa mayaate kuni qaagishi aana buurooni qalame uyiitanno kaa'lo woy horo maati

Qaamattote horoonsi'nanni gati kaashshi giddo salaaxaho yinanni shaanaati. Konne shaana qaamattote gede cal ikkikkinni batinye dhibba gargartanno sagalla giddono gaammanni.

Suuqete giddo ofollino maannanna hirannonna hidhanno manna jawu manchi umoho gutta wodhinohu ofolle hiranninna duuchu dani gummanna daro mooshshinoonniti qunxuwate giddo no.

Kunni biifanohuna baxisanohu kaammelu sariggete woyi wosinna haarate uddisiinise woroniha lawwano iimasino love yitano borro duumuna haanijju kuulinni boresinnoniti leelitanoe

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinori sidaamu daga giddo annuwa ikkitinori qexaa'litanni noowa kalaa argati riqehu leellannni no yaate .

Shiima mine mayiira minnoniho? Minu giddo noorino maati? Badhee qolle loonsoyiiri maati? Lophite ka'inokki muro maatiro bande afa dandiinanni? Hiissine?

Konne darga leeltanno wedelli maricho loosanni leeltaano insa mue noo wonbare loosantinohu mayiiniti insa noo mine minoonihu mayiiniti insa afantanno qoxeesi hiitooho

Kuni maxaafi qixxaawinohu Ameeriku Daga Alamete Latishshi Uurrinshanni afi noonni woxunna ogimmate irkonni Itophiyu Rosu Ministerenni Qoqqowu Rosu Biironna pirojekte mittimmanni ikkanna attamate hasiisanno woxi baataminohu Xaphoomu Rosi Isilanchimma Woyyeesso Pirogiraamenniiti.

Borreessate Bude Fidalete Jawishsha Fidalete jawisha yaa borro borreessinanni yannara mannu su manna egennantino dargubba su ma jawa fidalenni borreessinanni garaati Borreessate.

Sagaleuyiitanno addi addi horo maati sagalete giddo afantanno addi addi horo maati melese noo beeto udidhe leetanno uddaon hiitoote ise noo mini minaminohu mayiiniti

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame mati?

Egenshiishu horo mite uurinsha Manu kulikinni nabambe calla bande afate kaa'lano. Kunni egenshiishi amaaru afiinni boreessaminoha ikanna kunni egenshiishi wole gobara harano manni ayimate kaarde fushi'nanni gara kulano.

MInu aano horo maati minu giddo afantanno addi addi horo maati konne darga leeltanno addi addi muro uyiitanno horo maati

Egenshiishu aanno addi addi kaa'lo maati egenshiishaho yaa mayaate egenshiisha horoonsinanihu mayiirati isi aana buurooni addi addi qalamete dani aano horo maati

Kunni shottate yinanni aggatto giddo mittoho. kunnino hayixxuni loonisaniho sumasinno qullawa giyoriggisi biira yiinaniho badhesininno dirrafitte yinnanniti uuritte noota la'emma

kuni manni isilaamaho woy musiliimete amma'nooti insa giddo gamu uurre gamu ofolle leellaano konnira uddidhe noori maa lawannoho albansanni hige xaraphezu aana woraqatu leellani nooe

MIni saada uyiitanno addi addi horo maati mini saadani afinanihu addi addi sagala lawishaho addo buuro maalunaa wolonu kuri lawannori aano horo maati

biifano darigga shoolu labbalinna lame seenu noo. Kuri giddono egenanitinori siribbanichu shumulo shuniddehu, faarisaanichu abineti negashihu noowatti beetto buna agganni noo

Konni qooxeesira minnu Manu galanoha ikikinni gidosi addi addi uduune duunnanni mininna qooxeesisira hayisonna woyati oddakote haqicho biifinoti iimaanni hige leeltano.

Gobba saada uyiitanno horo addi additi maati konne darga afantanno dubbu saada noo base hitoote insa sagalite heedahano sagale maati

Kuni duumu uduunichchi bisoho riqqinanniha lawanohu worosii hige kolishshuri nooha ikkanna bisoho riqqiniro biso shaqiishannona dancha asse biifise aguranno mannuno horonsirona

kuni manni mayra kuuse ofollinoho maa assanni no alba alba hige mayra ofollino ledonsa meyati noonso dino albaanni maa wodhe noo mannaati kiironsa mageeho

MINu aano addi addi kaa'lo maati konne mine minoonihu mayiiniti isi mule noo huxxi aano kaalo maati mulesi biifinse loonsoonihu maati

lekkate kaase godo'lera topiyu gashshaanchi dokiteri abiyyi ahimedihu beeqqo assino gede kultanno misileeti, tenne misilerano abiyyi lendanna duuchu godo'laano leeltanno.

Konne darga leelanno addi addi egenshiishi aanno horo maati egenshiisha horoomsinanihu mayiirati iso worre heenooni base hiitoote mulesi noo mini minamino gari hiitooho

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate?

Beettu aniga dana waajjona duumo afidhino tisherite amade leellano qoleno amade noota labbawota uddire no addinittanni biifiinos gari woleho yaate

Lammu labbali mitte meeyati sagale ittani noo. Saggale tinnino buddena maaluni addi addi Dana loonisoniha ikkittana beettote badhenino aggatto leelitano

Isayyo Borreessa Sa u lamalara isayyo borreessate gafi hunda borreessa hanaffinita oosote godo le borrote malaattanna borreessate bude garunni horonsidhine marro qoltine borreessae.

hijaara, tenne basera hijaara yine woshhsinannihu nooha ikkanna, kuni hijaarino lowontanni jawa ikkinohu hattono biifinse loonsoonnihu nooha ikkanna, kowiicho loosateno halchishannowaati.

Konne darga wedellu ganba yee addi addi godo'le godolanni leelanno base hiitoote insa addi addi gariini budu leelishanno uddanno udire godo'lani noohu mayiinti

Maashine uyiitanno horo maati maashine loonsanihu mayiiniti mashiine mageeshi wolqa afidhinote ise worre heenooni base maricho leelishanno aanase buuroni qalame hootoote

muuzte yinanni muro manchi beettirano ikko wole dubbu saada le'inota afidhuro ittannoha ikkanna, iseno mannimate wolqanna iibbille uyiitanno yitanno sagalete golinni qajeeltino manni.

Muronna laalo tini bunu laalooti xaa yannnara gobbanke sidaamiti lowo deerrinni bunu laalcho laashshite gobbate gobbaannni sokkanni afantanno gobbanke yaate

Mannu mayiira gambba yee uurre no? Mimmitu ledono maa hasaawanni noo? Mitte meyaa beetto insawa massitanni uurrite noo? Albansaa noo sagallate dani maati?

Qaallate Egenno Qaallannita Gurchonna Addaarro Fiche shaete worantino qaallara uynoonni lawishshi addaarronna gurcho fiche borreesse Qaallate Egenno Qaallannita Gurchonna Addaarro.

manchu ama'note mine faarso masaganni afamanno. badheenni noo manni isi ledo faarsiranni leelanno. hatonni huurosinni kaaliqasi magano magansiranni danchu garinni leelanno.

mannaho koatte hayiishshe woxe adhanno beetti kuni mitte koatte meu birrira hayiishshanno? kuni hayishiranni noo manniti koatte hiittoote? meu manni leelanno?

tenne basera meyaa beetto buna gaffinoha xorshitanni nooha ikkanna, tini manchono waajjo uddano uddidhinoti buna xorshitanni no iseno lowo geeshsha hagiiraame labbanno.

Bifado la'ate ikko yanna gangalantanni saaysate biiffino baseeti. Tenne basera uurtitino haqqe loonsoonni huxxi kinchunnihu, giddo kaaynse worroonni sidaamu ejjeetto dhaggeeffachishshannoreeti.

Waajjore uddire afuu tuancho wodhinohu massanni nooho? Ofolte noo mancho waajjore uddire afuu tuancho wodhinohu massanni noose? Isi qotira uurritino mancho hiittoo uddano uddi'rino.

Konne darga leeltano addi addi seesu uduunichi loosaminohu mayiiniti kone uduunicho loonsonihu mayiiniti isi afamanno mine minoonihu marichiniiti aanasi biironi qalame hiitoote

beetto faashine seeda alinni eela iillitinota uddidhe nootanna angasera borsa seesunniha amadde noota anfanniti albaagge dagganni no yaate badheenni borro no

Konni manni udiransa gari hiitenne dagaha ikasi xawisano? Kunni manni udire noo uduunne mayine woshinnanni? Konni lamunku mereero noo manchi umi hiitooho?

kuri leelitannori addi addi suuqara afi'nanni uduunne ikkanna hattonni horosino lowote. hattonni shiimadu qaaqulira shuma shumaaranno yannara lowo geeshsha horo uyitanno.

tini shiimmaadda haqqe lawanori maati? su'mase maati yine woshshinanni? danasenna kuulase hiittote yine woshshinanni? baxxino akati nooseri maatiro seekkite kuli

Haanja mu'ro leellishshanno mmisile ikkitanna su'mase awukaato yine woshshinannise tini awukaato wolootta awukaato wiinni badannoseri shiima heedheenni guma uuytanno. Qoleno jawu darchihu weeshoho.

Irsha giddo haanja intanni muronna gumma uuyitanno akaakilte mitteenni loonsoonni darga. Giddo waajjire leellanorichi kaayinni illete gimbe suntoonni peestaaleti woy hoccooti.

tini ayati yinanni uurinsha mannoti woxe afidhanno yannara hakko massite suuqiratenni qarru barra ikko babbaxitino hajora hasiissanno irkora woxe suuqi'nanni uurinshati.

Kowicho noori maati ? Mannu babbaxinore shiimmaaddare dadda'lanni kowicho noori dadalu faayyaho woy de'ni yinanniretikka? muuzenna awukaato nonso dino? Mannu mageeho

Dubbu saada afantanohu maati dubbu saad uyiitanno horo maati iso noo basera leeltaano addi addi haqqe uyiitanno horo maati baatote ofolla gari maa lawanno

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra Rosiisaanchi okki aannohe uytannohe xawishsha la e tenne lamala nabbawootto nna macciishshootto niwaawe korinna gumi daafira kifilete miillakki ledo hasaawi.

Kuri mangistete, meyaate umisenna babbaxxitino hajo la’annonsari sharronni rooru mannira mey- aata lainohunni noonsa laooshshi soorramino Kuri mangistete, meyaate umisenna.

Barru kiirame hariro mannu lamalki baara mare maga'nanno base mayiine woshshinani? Mannu mayiira fafe fafe ofollino? Mancho uulla mayiira guluphitino?

Konne darga mannu addi addi muro kayiisanni leelanno base hiitoote muro uyiitanno horo maati insa noo baatoote ofolla gari hiitooho

Manu heeshosi woyeesate looso loosate lowo qeechi noosiha ikanna Kone darga dadalanni hee'noonni uduunichi udi'nanni uduunenna lekate wodhinnanni koatenna ofolinnanni barcimi no.

rosu mine ofolle noo qaqquullii mayeera ofollinoho? me"e dira ikke nooho? minu kuni maye garinni minnoonniho? qaaqquullu kiiro me"e ikkitanno?

kowiicho ashshagame noore dukkino manni maa dukkinoro xawisi? maye hajara horonsi'nanni uduunnichooti? mannu kiiro me"ete badhensaanni noo mini hiittoohoro xawisi?

mancho hiikkite oso'litanni nooikka albaho dadhitinohu qurru me''ho goowaho wodhitinoti diiga mayratikka seessara halchiteetikka umo hiitooha amaxxitino aana uddidhinori maaati

sidamu budu hari gibe gidoonni nooti ejjeetote hawultuwa leltanni noe anera yanna barraati caaluno lellanni nooe awulte manchu farashsho gulufe noote

Godo'le uyiitanno kaa'lo maati konne darga ganba yite addi addi godo'leni boohartanni noo wedelli udidhino uddanote dani hiitooho badhensaani leelano mini aano horo maati

Konne darga afantino laallo su'mi muuze, papaaya, hanaannase, baangonna muuze ikanna tenne baalante laallo su'ma mitto mittonka kiirte xawise kuli?

Addi addi gummanna laalo hirranni minenna duunnanni woy hidhinanni mine ikkanna haajirinohu loomete, duu'minohu qunqumado duumu tumi ha'michootinna mereeho baqqalinohu timaatimete.

Baattote aani hodhishshi giddo mitto ikkinohu kameelu danchu roore yannara goshattote horonsi'nannihu albaanni awawa worroonniha badhesiinni hige woluno no yaate

Kunni qooxeesi lagu qacera noo doogo goorame ikitanna konni qooxeesira Manu loosirateno iko wolera asirate injiitinokita ikase leelishanota ikitanna konni qooxeesira haranni noohu maati?

Tini beetto uduunu faashine egensiissanni noota ikkitanna te beettono angase kiisete wodhite waajo kanatera goowa fanninoha udidhe illete manatsire wodhite no

Mannu angate ogimmanni loosanno loosi giddo mittu haqqu looso loosate kunino alga wonbare barcima hattono duuchare loosate looso loosannota anfanni

Dubbu aano horo maati konne darga leeltanno addi ado muro uyiitanno horo maati isi mule noo doogo loosantinohu mayiiniti mulesi noo huxi marichi horo aano

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra Sa u lamalara sase sase ikkitine gaamantine hasaabbinanni rosiisidhini diraama kifilete lami hasaawunni hasaabbinanni danchu leellishshe.

Beetto tinni qaaqottenno isenno naxxalla waajjo udidhe uuritte nootti lowo manni giddo woy fulinno manni giddo Heerasse leelishshanno yaatte xaanno

Egenshiishu aano horo maati egenshiisaha horoonsinanihu mayiirati konne darga leelano egenshiishira addi addi garini sekekine biifinse loonsooni qalame uyiitanno horo maati

Hijaaru hiittoho? Hijaaru Kuni me"e kaxxine fullanni gidaasincho afirinoro hiissine kiirre anfannikka? Hijjasino mageehoro afa dandiinanni? Iimaa qolle borreessinoyi borro mayiitate?

Tini akisuumete awulte afantanno base mamaati ise hojjase mageeshite iso loonsoonihu mayiiniti konee darga mayiine woshinani aanase buuroni qalamete dani hiitooho

tenne basera manchu angasi'ra qotto yine woshhsi'nannita amade nooha ikkanna, hattono uulla babbaxxino dani uduunnichi nooha ikkanna, tini qottono manchi beettira jawa kaa'lo uytanno.

Tini lelittano kashshi su’ma matti yinanni? Kuni kashshino togo ike bifano yana hitteneti? Togo kashsh rorre yanarra afamanohu hittene gobarrati?

Mini saada giddo meu mitto ikkitanna insano lowo horo aanno manchi beettira yaate lawishshaho ado, maala, woleno kuri lawannore yaate

Konne darga leelanno adi addi dubbu danni maricho leelishanno isi giddo heedhanno addi addi dubbu saada uyiitanno horo maati isi noo qooxeesi hiitooho

elekitiroonikisete uduunnicho mine ikko wolewa biiroteno ikko wole basera horonsi'nanniha televizhiinete pirogiraame soorrinanni huuro lendanninna ajinshanni horonsi'nanniho su'mase remootete yinanni

Agatto woy du'namaancho agatto worranni xarmuzeet woy kununeeti tenne agatto duucha woyte mannu yanna saaysate aganni horoonsiranno agatto ikkitanna dinbisate akatino noose.

konne darga noo manni mittimmatenni gamba yee shiqqinshanni hee'noonni odoo seekke macciishshanni nooha ikkanna, kiirotennino tonnu ale ikkanno manni ofolle no.

Suukete babaxinoha mini uduu'ne afinanni darigati koni darigira babaxinoha mini uduune jasire marano manni biffete gido wodharra ikko sagale wodhate horonsirara hidha dandano

tini wentileetirete yinani ayire adhate kaa'litanno lowo geeshsha biiffannno danase lowo geeshsha biiffanno hanjate ise waajjote aanaho ofolte nooti qolte agidaame

Muro uyiitanno horo maati murote giddo afantanno addi addi baadi xaaga giddose amadino horo maati muro seekine agara hasiisanohu mayiirati

dancha kalaqamu qoxeessa dancha gede assine amandoonniha hayeessono biiffe noowa badheseenni hige dubbunnna dancha haqqe no yaate shiimmaaddanna jajjabba haqqe no

Sidaamu janna albi wodiidi daga dagoomi qoqqowi mootimm qara gashshaancho miloon maatoosi yaamamanno. Duuchu tuqu xaadinni huirosi hinkiillanna coyiranni uurre no.

Geerchu manchi angasinni amadinori maati? Hiittoore uddire no? Badhesiinni leellannohu maati? Angasinni amadinori hiittoo kuula woy dana afirino? Umisi dananchi hiittooho?

Tinni beetto mootimmate widoonni jawu qeechi nooseta ikitanna ise kowicho miidayaho hedo uyitanni afantano. Qoleno tenne beettora badheseenni hige adawu agaraanonna jajabu hijaari leelano.

Kuni you tube yinanni egensiishshati lowo manni xaa yannara iso lowonta horonsiranno dagateno horonsiri garinni addi addi horo lowota uyitanno

Kunni manni musiliimete ama'no ama'nino manna ikanna konne darga miteenni kuussame maganonsa huuciranni afamano. Qoleno kunni manni udiransa gari musiliime ikansa leelishano.

Dadalu aano addi addi horo maati dadalu giddo afantanno addi addi kaa'lo maati konne darga mannu ganba yee ofolle maricho loosani leelanno

kuri rosaano layinki dirimi rosi mine roso rossanno afantanno rosaano ikkitanni hattonni kifilete giddo amanyootunni ofolatenni roso garunni rossanni afantanno.

Babbaxino seesu uduunnicho gamba assine worroonni baaychooti. Togoo udduunne roorenkanni ilamishshu barra nna kiifatto goshatto qixxeessinoonni barrubba gido assinanni qixaawooti.

Egenshiisha horoonsinanihu mayiirati ehenshiishu aano horo maati iso sunte heenooni base hiitoote konne darga noo addo addi seesu udduunichi loosaminohu mayiiniti

seedanna jajjabba ikkitino fooqe adaamu qorqorronni lonsoonnite insano kondomineeme labbanno minna biiffannoti noota anfanni baseetinna badhensaanni hige quchumu minna no

Kuni laneemmo manni gambba yee uurre nooha ikkanna ko mannino baalunkku waajjo uduunne udire nooha ikkana kuri giddono gamu meenti xila amaxxe no

Jawwannu buna giddo amadde, siinnate buna xorrishshine worronnihu, suukkarre woranirichi, fanidishushu saayinnette woronnihu su'nanore worre wilishshinani heenoni baccichi haayisso biiffanoti gamibba Yee nooreti

Looso babbaxxino danihu loosu dani heeranno mittu manchi heeshshosi woyyeessate dancha heeshsho heerate umisiha ikkinoha looso loosa lowo geeshsha danchate

Maashine uyiitano horo maati maaashine loonsoonihu mayiiniti mashiinete yaa mayaate ise afantanno base hiitoote aanase worre heenooni shiwo uyiitanno horo maati

sidaamu manna lendanna wolu wolu qoqqowinni dayiino mannino mitteenni gamba yee baatto amade nooha leelishshanno, hattono budunnita sidaamu uddano uddirino manni leelanno.

Konne darga leelanno wedelli babaxino garinni budu sirba sirbani leelanno base hiitoote angansani addi addi biifaata siqqo amade maricho loosaani leelanno

addi addi supperimarkeettete mirte giddo mitto ikkinori duucha sagalete ikko hattono wole horora hossannoti duucha dirante noota anfnnita ikkase .

beetto buna adonniha xorshshitanna mulese shiimu moqonqoru rakawoote waancunna giira worre buna ganfannihu siwiilu baccichi noota iseno dancha gede biiffe noota anfannite

Konne darga leelanno sicci hiite gobbaha ikkasi kulanno siccu aanno horo maati sicco loonsanihu mayiiniti isi aana buurooni qalame maricho leelishanno

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori kuni leemmunni loonsoonni leemmati wolu qole addi addi uduunni noowaati

Muro uyiitanno addi addi horo maati murote giddo afantaano addi addi baadi xagga uyiitanno horo maati iae kayiinse heenooni baae hiitoote

Addi addi looso loosatenni heeshsho woyyessate yine loonsanniha bununna sagalete mine ikkinoha beetto bunanna siinna jawa albaanni wodhite no yaate

Kuni ooso ofoltte noo base rosu mine ikkanna rosaano baalantti dafitaranssa adhite biirenssa amade kifilete boreessidhanni leelttano qoleno gamu duumo uduunne udidhe no gamu kaayiini waajjo udidhe no

Gongo'mitanno lekka woy gooma afirino barcima ikkanna addi addi basera biirote, fayyimmate mine, umo loosi'nanni mine ho'roonsi'nannitinna uduunnicho giddo worre kaansoonni haanja muro.

Rosaano rosu mine rossanno kifilera mitteenni ofolte rosiisaanchu kulannonsa ragira hige wo'ma hedonsanni harunsitanni nooha ikkaanna baalunku albansa hagiiraamma ikkite nooreeti.

Kuri bisoho riqqinermmeri su'mi maati? Insati horono maati? Danano hiittoreetikka? Uulla hige leellanorino maati? Marre hidhate hasi'niro woxe mageeya ikkitawookka?

mannu sagalenna buna ganno mine addi sumuda loonse kullanni afi'nanni sagale footto kayiinse worroonniha ikkannota xawissannonke yaate addinta danchate .

tini sidaamu budu sagale labbannoti maati? su'mase kuli? loosantinohu mayeenniiti? mulese noori maati? lonsoonnihu maanna maa horonsi'neeti? mageyi manni itannote?

Dannu dannu uuffufa uffunnife wooronnita ikkitana tinnino baxxisanotena biiffanote yaate dannaseno duumme, baqqalu, haanija w.k.l mitteni gamibba assinne ussure wooronnita ikkittinnota la'emma

kontiinerete aana xalline hee'noonnihu egenshiishshu leelanni no yaate, konni egenshiishshi aana nooti borro kultanno garinni ayide isteeshineri yitanno borro leeltano.

Kuni gambba yee noohu manna woyi qaaquulle ikkana ko qaaqulino waajjo uduunne udire nooha ikkana qoleno kuri qaaqulli noo base rosu mineeti

Konne darga leelanno addi addi garinni loosantino minna uyiitanno horo maati mulesi leeltanno addi addi muro uyiitano horo maati baatote ofola gari hiitooho

tini xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro haqqe geesha shiimmatte gidoonni hige minnu noohu leelanno.

Mannu heeshosi heerate loossa hasiisanosiha ikanna konne darga addi addi muro dadaloho abine hiranni hee'noonniha ikkanna dadalanni hee'noonnihu maatiro kuli?

Kunni egenshiishu addi addi looso egensiisate horoonsi'nanniha ikanna egenshiishu manna afuunni kulikinni nabawe calla afi doono doogooti. Kunni egenshiishi agatto egensiisanoho.

Kolishsho Soolaare kolishsho shiwo afidhinoti lowontanni seeda shiwo xaanxoonniti mitte ampuulera qasante Shakilu aanaanni higge biiffe leeltanno hattono geeshshase mereerima ikkite heedheenna duucha Dilkera qanse chaarge assa dandiinsnni

rosu mine ikkinohuwa duuchu dani kuula buurre hattono iimaho duuchu danita borro borreessine footo kayiinse worroonniwa albanni hige laame seennu no

tenne basera labbahu qodhanno ko'atte noo base ikkanna, tini ko'atteno lowontanni biiffannote, danaseno kolishsho ikkitinoti hattono xarapheezzu aana worre hee'noonnihu no.

kowiicho leellannohu kalaqonna qooxeessaho hakkunni giddono lowohu dubbu leellanni nooe haqqe duuchu daniti no yannanno hawadooti haqqe woy muro haanjjidhe no

jawa waaddichote yinanni haqqichoti tini haqqichono caalehono ikko, xaaula dadhate kaa'litannote yaate, hattono tenne haqqicho hundaanni noohu minu leelanno .

mitte hige calla wolga chaarje assineenna loosanno baatiretenna raadooneteno hattono wolurirano horonsi'nanni kinchooti kuni yaate, konni kinchi su'mino duurata yine woshshinanniho.

Kunni uduunichi uula loosi'nanni uduunicho ikanna su'masino zaafaho yinnanni konni uduunnichinni kaajado bootto loonsanniha ikanna baatto qasanowa siwiilunni loonsoonni amandanniwa kayinni haqunni loonsoonni.

tini aleni leltano misile mati yinumoro. tini mancho calase urite noo. buudu uduune udidhe alba kaawa hige ooso'litani noo. usuronni haqi anna irkidhe noo

Kuri lamunku barete aanna ofolte noori afantino sidaamu daga gashaano ikitanna gabooshu Barera ofolte hasaabanni mannaho sokansa sayisanni afantano mannaati.

Adawu agaraano Mannu togoowa doogete babbaxino uduunne ikko wolere uulla kare wodhatenni dadda'lanoha shorrite kayiisse hooltanna la'nannina isi hoollanni korkaati maati?

Dancha gede biifinse loonsoonni owaante aanno hijaara mootimmate uurrinshaha ikkinoha huxxano biifanno garinni huxxine albaanni egenshiishsha ganne hee'noonniho albaanni doogo no

DAdalu aano addi addi horo maati konne darga leeltano addi addi shaqaxe duune heenooni base hiitoote insa worre heenooni base maricho leelishanno

labballu umo murranni mine bashsho rosaminohunni baxxino garinni meyaa beetto labbaahura umo biifissanni nooha ikkanna, konni garinni meyaa beetto jawaattenna busulte loossuro danchaho.

Tini lanemoti rossano foniqolo foniqolaanitanni nota leleishana kune foniqolono adhititni noo rosanono umonisa danidite losidhano no gede jawu agaroshinni agarame no.

KOnne darga leeltanno addi addi muro hiitoote ise mule leeltanno addi addi minna minantinohu mayiiniti ise aana buurooni qalame hiitoote

Seenu lekate wodhanno caama, kuni caami la'numontenni gede meya beeto lekate wodhitano woyite lowo heesha lekkate biifenna gawajjanore agare leelano

Miisane loonsanihu mayiiniti meesane uyiitanno addi addi horo maati ise qanse heenooni haqicho loonsoonihu mayiiniti mulensa leeltanno muro uyiitanno addi addi horo maati

Addi addi muro uyiitanno horo maati konne darga ganba yite leeltanno addi addi morote laalo uyiitanko kaa'lo maati ise mule leelanno manchi maricho loosani leelanno

Gurduwa Sa u lamalara ronsummore ganyi su muwanna gurduwa coy fooliishsho horonsi nanni gara lainohunni uynoonni lawishshi aane noo rosiishshi fano aguroonni darga ganyi su manna ganyi gurda umi nenni hassine.

Egenshiishu aano horo maati konne darga leelanno addi addi garini loonsooni egenshiishi aano horo maati iso sunte heenooni base hiitoote

manna ikkinokkirichira uddisiinse hee'noonni uddano dani hiittooho? hattono konne uddano uddisiinsoonni coye maati yinanniho? tini uddano meu birrira hirrannite ?

Konne darga leeltanno addi addi soodiyete kinna loosantinohu mayiiniti tini kinna uyiitano horo maati ulesw leeltanno muro giddose uyiitanno horo maati

muziiqu uduunni giddo mitto ikkinohu gannanni godo'linanna huuro aannohu su'masi begenaho yinannihu noota duucha dirre worroonnita anfanni baseeti yaate .

Kohe biifano darigga seenuna labbalu siribanni leelano alibbasinni jawwu manni offole la'anni noo badhennisanino muuziqu uddune godolitanori giitare amadinohu leelanno

Konni daadano waa ikanna konni wayi qooxeesira addi addi muro leeltano. Qoleno konni lagira kawiidinni la'anni fushano buusi leelanni no.

Kolishsho doogo woy asipaalte, midaadoseenni seeddaanna haqqenna seesiinsoonni weesete lawisha afirino malaati leellanowaati. Qoleno gorgunni e'ara martino arrishsho caangi leellanni noowa.

Duuchu manni gamba yee massanni nooho? Angansanni amadinohu maati? Hiitto kuula uddire no? Baalunku manni uddirino uddano mitto danaatinso baxxitinnote?

Supermarkeetete mirte tini mirte lowo horo afidhinote tenne mirte horonsiratenni lowo horo afi'nanni babbaxxitinota sagalimmate ikkitannoreno hakkiicho marriro afira dandiinanni

Tini laneemoti woricho woyi saa ikkitanna te worichono heeshi yite haayiisso inttanni nooha ikkanna tenne worichora badheeni kaayiini gallani mini no

Mancho maa dada'litanni nooikka duunte noori maati maxaaxeessa ikka dandaanno mancho uritenso ofolte noiikka? Baychu hiitooho uulaydi madaabara lawannonso dilawnoikka

Dadalu aano addi addi kaa'lo maati dadalo dadalinanihu mayiirati konne darga addi addi duunichi duunamino base giddose maricho leelishanno insa mule noo mancho maricho loosani leeltanno

tini sa'a dogote ana gadhinota ikitana tini sano sidanicho woy hawashshu sa'at. elete lananite gede danase wajona kolishsho dana afidhinote.

Konne darha leelanno addi addi minna minantino gari maa lawanno insa mule biifinse looonsooni addi addi garini loosantino haqqete danni hiitooho

Tinni yannate garinni loonsoonni faashinete udano udidhe ofolte nooha ikanna tinni beetto marichira ofolte no? Ofolte noo beettora badheseenni hige noori maati?

Mineho irki're nooha baangaho woy billawaho yinanni. baangu lowo horo afi'rino. Lawishaho baangu horo haqqa murate, dubbo maxarate, weese quxatenna moicho gargadhate.

woraqatu aana xuruura xuruuranni yannara horonsi'nanni uduunnicho ikkanna, konne uduunnichono roore yanna horonsidhannoti rosaanote yaate. konni xuruuri aana babbaxitino kiiro

Egenno Addaarro Fiche Lawishsha biifisa seekka qarra mitiimma Woroonni hunda qaalla woy handaarra hunda noori ledo fiixoonse Egenno Addaarro Fiche.

Kiiroteni tonaa lamme ikkitanno mannotti uritte noo innisa giddono gamu isiliminnu ama'nno harrunisitanoreti inisanno afooho hassawa amadde noo mannota labbano

Kuni lelano ijari mayyi horora horronisirate minamanni noho? Kuni ijarino minamanni nohu mamatti? Kone ijara mina hanafonihu hittene yana gidoti.

Tinni illete leelitanni nooti hengedichu haqichoti tenne haqicho aana darro mererooho sa'e sa'e qoleno umo birixichoho kayiini lowoti duunante no.

Muro uyiitanno horo maati konne darga leeltanno addi addi murote dani hiitooho ise mule leeltanno addi addi saada uyiitanno horo maati

Maashine uyiitanno addi addi horo maati maashine loonsanihu mayiiniti tini maashine mite hige calla jawa wolqare loosa dandiitanohu mayiiniti ise aana buirooni qalame hiitoote

Mannu gamba yee rooru amuwu mayiira ofolle noo? Albaansaanni hige noo hijaari hiitte ama'no hijaarati? Hijaaru waalchirano mannu mayiira uurrino?

Muro murote yaa duuchu danite mite muro sagalimmate kaa'litannote mite muro kayinni loosirate kaa'litannote konnira muro lowo geeshsha danchate yaate

Kuni babbaxino dani uduunnicho lawishshaho buddeena wodhinani uduunichi giira giidhinani uduunich mixashsho gidu meemo hattono wolootu duuchuri noo dikko labbanno

Yannate hayyo garinni biifinse loonsoonni gidi giddo dirante afantino gashshaano hadhanna albaanni hige sidaamu qoqqowi mootimma gashshaanchi desta ledamohu no

Maa assanni noo manchooti? Loosisi qeechi maati? Hiittoo udunne uddire no? Gordu kuula afi'rinno shooli midaadi giddo borreessantino borro maay afiinni borreessantinote?

KO'ate loonsanihu mayiiniti ko'atete yaa mayaate ko'ate wodhinanihu mayiirati konne darga leeltanno ko'atuwa addi addi daninni loonsoonihu maricho horonsineeti aanase buuroni qalame hiitoote

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame?

Manchu murote giddo massanni noo? Muro kayiinse hee'noyiti maati? Qoleno mitto bayiicho calla duucha muro mittowa kayiinsiro muro biiffe fultanno?

Gallani mina mannu hasirinna baxi garinni mi'nannati anfannihu hattono womaashisi bikkini eo noosikki manchi mulla hedote calla kubbe jawa mine mi'ne woxe guxiro buxima daase digattano hige mine inte gallaninni.

Tini muuze hiitoote mayma leinote hiitto ikkite uurrite no dana maa labbanno ? Hiikko hedhanno hiriro hirtanno weese labbanonso dilabbanno tini

Tinni amma'no hiitee amma'noiti? Mannu mayira amma'nanno? Tinni daga doogote fulte mitto ayaanna hayirisanni afantanno konni ayaanni su'mi maatiro kuli?

Ortodokisete amma'no harunsaano ikkanno seenni woy meenti uminsa dananchi geeshsha waajjo uddano uddire angansara caabbicho amade mitte oso'litanna mitte muushshi yitanna noore.

Kaamelu uure noo base mamaati? Mannu mayiira kawa ka'a hige haramayi no? Kuni kaameli mannu kiiro mageeha amadara dandaannoha lawaahe?

KOnne darga leelanno wedeli maricho loosani leelanno insa uddire noo uddanote dani leelishanori maati insa mule leeltanno minna minantinohu mayiiniti

xaano aantete nootano konni lamente nna anna noo lawishshi garinni niwaawete giddonni xa mora hasiissanno dawaro niwaawete fushshitinanni wonshe xaano.

Egenshishu aano horo maaatikonne darga leelanno addi addi egenshiira buurooni qalame uyiitanno horo maati iso worre heenooni base maricho leelishanno

Egenshiishu aano adid addi horo maati konne darga sunte heenooni egenahiishi maricho leelishanno ise aana buuroni qalamete dani aano horo maati

Konne darga lewlanno buni hiitooho bunu aano horo maati iso seekine agara hasiisannohu mayiirati konni qooxeesira leeltabno addi adid muro uyiitanno kaa'lo maati

Godole uyiitanno addi addi horo maati konne darga leeltanno wedeli addi addi garinni boohartanni leeltani noo base hiitoote insa udidhe noo uddano hiitoote

dancha gede ikkite noo doogora noohu maati? haranni noo manni mamira haranni no? albansaanni hige noori maatiro leellinokki mannira xawisi

Konne darga leeltaano lekkate kaase godolaanno maricho losanni leeltanno insa noo base hiitoote badeensaani noo huxi marichi horo aano insa noo baae hiitoote

Gati kaashshonna laalcho ikkinori giddo mitte ikkitinoti timaantimete gumma lowo geeshsha le'inoti duunantino baseeti. Timaantimete gumma qaamattote ikko mannimate horo uytanno sagalla giddo mittete.

KOnne darga leelanno addi addi manni ganbba yee mimitinsa ledo maricho hasaawanni leelanno insa udure noo budu uddanno loosantinohu mayiiniti

Lamunku manni mittu labbahu mitte meyaati massanni mare wayii mule uurrinokka? Isi iseta anga alibira wole ayeera leellishshanni noo? Badheensaanni noo hijaarrano mayiinite?

tenne basera no muronna laalo hiittote? tini muronna laalo mayi horo uytannonkete? tenne muronna laalo badheenni hige leellanno nafari biifannoho?

mannu heeshsho giddo wi'la, ji'la hagiirunna dadillu xaadannota ikkitanna, kuni manni mannu mannu aalo ikkeenna konni manni madaarshu amanyootira ofolle noo mannaati.

Mannu mayiira gamba yee ofollino? Ofollino mannino massayi nooha lawannohe? Ofollino mannino kiiro me"eho? Mittu beetti afooho maa amade kawa hige la"awo?

tini xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno.

Tini shiimmada haanja muro rumoshonsa kolishuri xaanxe keeshshinse kayiinsiha ikkiro noo horo maati? Bayiichu worroyiwi mama lawannohe? Kiirono me"e ikkawo?

koye ganba yee noo manni maye hajara xaadinoho? albansaanni nooti sagalete giddo maati yine woshshinanni? badhensaanni noo seesi maatiro kuli?

Konni daafira ishine amanyootunni gamba assine giiratenninna hunatenni umonke addi addi dhibbinni agadhanna qooxeessanke burquuqamannokki gede assa hasiissannonke Konni daafira.

dancha gede biiffanno baatto lawannori kuri maati? base tini mamiicho labbanno? nooti haqqenna hayeesso mageeshshite? badheenni hige noori maa lawannoho?

Minu. aani horo maati munu giddo mannu ganba yee heeranohu mayiirati konne darga leelanno mini aana buurooni qalamete dani hiitooho mulesi noo manni maricho loosani leelanno

Qarqarahonna qooxeessaho. Konne qarqaranna qooxeessa addintanni biifanno garinninna babbaxitino haqqe kaayinse dancha ayyare afi'nanni garinni loonsoonni baseeti. Lanxichote yinanni haqqicho darose hiitto biiffanno.

Mannu anganni amadame noorichi kolishshurichi duumu qoshi aanaho xaaxame noori giddo noohu maati? Maay horo afirinoho? maayinni loonsoonniho? Shaqqadonso moola agatto widira gaamamanno?

Manchu kuni xircho kayiisirino gari diwaajishanno? Illesi alira qole maa la"anni nookka? Angasirano maa amade no? Qoleno mayiira amade noorichoti?

Manu doogote albaanni mitu guluphe mitu uure noo manni leelano konni mannira badhensaanni hige jajabu hijaari heeranna konni hijaari waalchira addi addi egenshiisha ganne hee'noonni.

Dubbu saada gido konni moichi su'ma maati yinanni? Hiitto ikke noo moichooti? Wolu moichiwiinni badaasiri maati? Maa saga'linanno moichooti? Danasi hiittooho? Hiittoowa no?

Kaamelu doogote aana qacce hige mayiira uurrino? Kaamelu aana worroyi uduunni mayiinniho? Kinchunni uurrinsoyi huxxi aana gannoyi egensiishshi mayiinniha lawannohe?

Konne darga leelanno mini aano horo maati iso minoonihu mayiiniti konne qooxesa seekine loonsoonihu mayiiniti mulesi leeltanno muro uyiitano horo maati

kuni maxaafaho woy gaazeexaho meya beetto isi aana nooti leeltanni noe anera iseno albaho wodhite nootia manaxirete yaate udidhe nooori haanja uduunneeti

KOnne darga leeltanno addi additi babaxitinno agatote dani loosaminohu mayiiniti insa worre heenooni base maricho leelishanno konne darga seekine agara hasiisanohu mayiirati

koye noori maa lawannohe? giddosi worre seesinse lonsonnihu maye hajara ikkinoro kula hasiissanohe? badhesiinni hige noori maati? qotisira maye no?

Konne darga leelanni manchi maricho loosani leelanno isi uddire noo uddanno loosantinohu mayiiniti umoho wodhe noo kofiyi loosmamino mayi gariniiti

konne bayicho duunnoonni muronna laalo maa labbannote? maaho horonsi'nannite? danise hiittoho? may aana worre hee'noonni? tenne muronna laalo badheenni hige noori maati?

Tini lelitanoti quchumaho hedhano mannira wana horo uiyitanotae togo yinanniwoyite korennitete umi buicho ikaseni quchumaho hedhano manira lowo horo ateni afanitano.

tenne basera mannu daddalo dadda'lannowa ikkanna, kuni daddalino caate ikkanna wedellu gamba yee ofolle caate hidhanninna hiranni noowa ikkanna, mittu beetti caate hanqafi're ofolle no.

kolishsho doogo noote kaameelu harannoti leeltanni nooha ikkanna, tenne kaameelu haranno doogo mayiinni loonsanni? hattono tenne kaameelu haranno doogora ka'aanni hige noo darga maati yinanni?

Egenshiishu mootimmanna mootumme ikitinokki uurinshuwa loosonsa egensiisate horoonsidhanoha ikanna qoleno mittu manchi loososi egensiisirano doogo gido egenshiishu umi doogo Ike leelano.

Mini saada uuyiitano horo addi additi maati mini saada heedhanohu mamaati isna giddo afantanno addi addi kaa'lo maati mulensa leelano qooxesi hiitooho

KOnne darga leeltano beeto maricho loosani leeltanno ise udidhe noo budu uddano maricho leelishanno angasera wodhite noo seesu uduuni loosaminohu mayiiniti

KOnne darga leelanno egenshiishi aanno addi addi horo maati iso wore heenooni base hiitoote isi afamano basera noo mini hiitooho

Murote mereerisha yitanno base tini mama afantanno baseeti? Gobbanke itiyophiyaho afantannokka? Qoleno togo assine biifinse mayiinni loonsoni? Aleseenni hige haanja kuula buurroyihuno maati?

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? Kuni leellanni noohu murote qoleno hala'lado nafaraati lowo geeshsha baxisanoho.

kowichi lelanohu madiyaho yinaniha ikana kunino madiyaho yinanihu camelaho iko xexerisaho harano gede hasisanore anifani bayichoti. lawishshaho xexerrisaho nadaje camelaho laniba yinanire xorishshinaniwati.

Konne darga leeltanno addi addi mini saada uyiitanno kaa'lo maati insa afantanno basera leeltanno addi addi muro uyiitanno horo maati

Boowete malaate afirinoha duhinohu, aanisira addi addi dana(kuula) afino hocco suntoonnihu maa leellishannoho? Midaado midaadoho bullurichi quphi yiinohu maati woy maay malaateeti? Sutamino hocci maa xawisannoho?

Dagate adawu gargaraano gaamo giddo mitto ikkanna barcimisi aana ofolle owaatamaano woy dagate adawu gargarooshshira yannann baaycho e loosanni noo manchooti.

Kunni bunni araado hoo'late anganni bunna ikanna konne bunna marichira wore ganfoonni? Qoleno konne bunna barichira xorshine hee'noonni? Konne bunna coomishate maa horoonsi'noonni?

Giwirinnu laalchi giddo mitte ikkitinoti muronna laalote widira higge gaamantannoti su'mase mangote yinanniti sase noote giddo mitte darre agurroonni yaate

Jajjabba waayi gidddo lawishshaho hawaasi garbi gede garbira heerano moichoti kuni kone moicho hawa gede kikkisa didandiinanni gawajo abba dandaanohonna ,roorenka hawaasi garbi widooni heerano manni hedo co'mishshisha hasiisano.

daafira qaaqquulle dirinsanna dhukinsa aleenni ikkino looso loosiisa baca gawajjo aanansa abbitannota huwate dagoomu baalunku konne busha rosicho ittisate sharrama hasiissanno.